Garab yi nitt ku febar mo koi use dafai faag yaram gene febari yaram def nitt ki healthy garab bi dex bena manki naksi xamna bobu la koku nonu jel naan si.